Wannan hoto yana nuna yaro yana tafiya a cikin ɗaki. Hoton nan ya nuna cewa yaro ɗin nan tafiyar sa na farko ne bai taɓa tafiya ba, ga yanda ya riƙe hannu akwai wani ɗan ƙaramin tsoro a fuskar sa kuma da murmushi ya daɗe yana dariya saboda ƙila na farkon tafiyar sa ne. Yaron yana sa da farin kaya da wando mai dogon hannu da riga mai launin rawaya. A bayan sa akwai wata mace mahaifiyar yaron tana zaune a ƙasa a kusa da kujeru mai launin toka, cikin jikin akwai kayan ado na wanda ake sa a cikin gida aka shirya su a bango a sa su daban-daban akwai wasu kaya kaman kayan fitilu haka, kayan wuta haka an ka jera su a kan bango. Wannan hoto yana bada sha’awa saboda ya nuna matakin farko na tafiyar yaro wanda yake ɗaya daga cikin muhimmancin mataki a rayuwar yaro.

A wannan hoto yana nuna wani mutum wanda aka sassaƙa daga dutse ko gunki haka, yana tsaye da jan kaya, mutumin yana tsaye da tufafi na gargajiya kuma yana riƙe da wani abu a hannun sa kamar takobi ko addah haka. An tsaya wannan sassaƙa akan wani dandali mai ɗauke da duwatsu a bayan mutumin akwai gine-gine da bishiyoyi. Wannan hoto yana nuna al’adun gargajiya da tarihi na mutanen da suke yi wannan sassaƙa ɗin. A bayan kuma yanayin gidaje ɗin da ke bayan gunki ɗin nan ko sassaƙen yana nuna cewa wurin yana cikin birni ba cikin ƙauye bane ko wata ƙurumin anguwa haka, anguwa ɗin yana da muhimmanci sosai, Haka nan akwai wasu mutane a kusa da sassaƙa ɗin nan wannan da ke nuna cewa wurin yana da babban muhimmanci a garin mutanen nan kuma ana iya azurtar sa kullum ana zuwa a ɗan duba a bata girma. Hoton nan ya nuna cewa sasaƙa ɗin nan mutumin nan babban mutum ne shi ya sa ana an sassaƙa ɗin a girmama.

Wannan hoto yana nuna kasuwa inda ake siyar da kayan miya kamar tumatur da albasa. Acikin hoton akwai injin niƙa, wanda mutane za su zo in sun siya tumatur da albasa, attarugu ko tattasai za su iya su niƙa cikin kasuwa ɗin sai su tafi gida da shi. Kuma cikin hoton wata mata tana magana da wani mutum kuma suna cikin kasuwa ko ciniki, akwai wata ’yar rumfa haka mai launi a saman su wacce ke ba da inuwa a cikin kasuwa ɗin saboda ya ɗan tare musu rana. A bayansu ana iya ganin wasu mutane suna siya da sayawa a kasuwan dake cike da kayayyaki daban-daban. Wannan hoto yana nuna rayuwa yau da kullum a kasuwannin Afirka inda ake cike da yin mul mu’amala tsakanin masu siyar da masu saya.

Wannan hoto yana nuna wani yanki na ƙauye ko anguwa haka inda yara biyu ke aiki, a gaban wani yaro yana zaune kujera yana duba wani abu a gabansa. A baya wani saurayi yana tsaye kusa da wata allo yana gudanar da wata aiki da ya shafi itace. Akwai wata ƙaramar rumfa da aka gina da katako kuma an bayyana su anan iya gani wani gida mai fari haka. Wannan hoto ya nuna yanda ake gudanar da sana’a na hannu a yankin karkara ko yankin ƙauyuka haka. Aikin irin hannu ɗinnan kamar aikin kahinta ne suna yi kamar teburko kujeru haka ko irin aikin na wuta. Amma yaronsu ya nuna cewa suna iyakan ƙoƙari su samu kuɗin taimakawa gidansu inda ake amfani da kayan aiki na gargajiya don sarrafa kayyaki da.

Wannan hoto ya nuna wata gonar rogo da anka shuka, wanda ya shuka rogo ɗin nan ya nuna cewa shi ainihin manomi ne yanda ya ƙera rogo ɗin, rogo ɗin sun ka fita a layi ɗai, ɗai-ɗai bias ɗai kuma ya nuna cewa ƙasa ɗin yana da kyau. Ana iya ganin bishiyoyin rogo masu yawa suna girma a jere suna da ganye masu yawa kuma masu kyau. Bishiyoyin kuma gashi nan ya bayyana yana nuna cewa an shuka su a fili mai kyau kuma an kula da su da kyau, an kula da su gaskiya, yanda aka gyara su yanda sun ka fito ya nuna cewa ana ba ana basu ban ƙasa da kyau. Rogo yana daga cikin amfanin gona mafi muhimmanci a yawancin Afirca kamar Najeriya saboda haka za a iya a samu ire-iren abinci daga cikin rogo kamar gari, garin tuwo, garin kwaki, za a ita a duma a ci ko a sha. Kuma abinci na gargajiya wannan gona tana nuna yadda ake noman rogo a wurin da ke da yalwar ƙasa da kyau a yanki Afirka ko Nijeriya kuma ya nuna cewa rogo yana da muhimmanci da kyau.

Wannan hoto yana nuna yara biyar suna amfani da tayoyi a waje, yaran suna tsaye a jere suna tura taya tyoyin a ƙasa hoton yana nuna yanayin nishaɗi da wasa na yara a cikin anguwa, wannan yanada ban sha’awa saoda yana nuna yadda yara ke amfani da abubuwan da suke da su don nishaɗan ta wasa. Akwai gidaje a bayan yaran kuma bango da bushuyoyi da yawa a anguwan wannan wasa ta taya yana da cikin mahinmancin da na yara ko yake nuna ko a binni ko kuma a ƙauye ba ida ba a wasa da tayoyi shi wasannan hoton nan ya nuna cewa akwai mahinmancin zaman tare. Akwai mahinaci da yara za su iya su yi wasa ba damuwa ba, masifa ba faɗa anguwan dai ya nuna cewa kaman ma anguwan suna da wutan lantarki, akwai hanyan titi na mota haka ya nuna cewa anguwa ɗin dai-dai akwai motoci da yawa saboda hakan nan yaran nan da fara wasa.

Wannan hoto yana nuna yara huɗu suna bacci akan tabarma a waje kusa da banbu me launin shuɗi suna kwance cikin kwanciyr hankali kuma jikin su yana manne da juna wanda ke nuna ƙauna da zumunci a tsakanin nsu yanayin hoton yana nuna wata ƙauye ko yankin da ake amfani da tabara don hutawa a waje musaman lokacin zafi wannan hoto yana bayyana sauƙin rayuwa da jin daɗin bacci a cikin yanayin mai daɗi yaran gasunan nan dai kwance ba damuwa ba komai ba wanda yake damunsu a wannan hoto yana nuna yara kwara huɗun nan a kwancensu ba damuwa ba matsala iyaka dai nasu su tashi su ci abinci hoton nan yana da bansha’awa saboda yannuna yanayi na rayuwa na yara a wani yanki na nan duniya inda suke amfani da tabarma a bacci na hutawa yaran nan muna cewa iyalisu ko maman su ko baban su suna kusadai amma dais u nan sna accisun dai hutawa saboda zafin gari.

Wannan hoto yana nuna wasu yara suna amfani da rijiya na fanfo domin ɗiban ruwa, yara biyu suna durƙusa suna wanke hannunsu da shan ruwa yanayin da wani yaro a bayan su ke juyawa yana nan kallon su a reijiyar, a kan nesa wani yaro yana tsaye yana kallon su yanayin da kewaye da su yana nuna ƙauye ko wani yanki na karkara. Wannan hoto yana yana mahinmancin samun tsaftancin ruwa, ruwan sha ga a kummai da kuma farin cikin yara ya nuna cewa suna jin daɗin anfani da ruwa ɗin, wannan hoto ya nuna yara biyu sun wanke hannayen su a wani fanfo na ruwa a waje wannan hoto yana da ban sha’awa saboda ya nuna mahinmacin samun ruwan sha mai tsafta da kuma yana da yanda yara ke amfani da wannan dama domin tsaftace kansu, wannan yanda da mahinmancin musamman yankin karkara inda samun ruwan sha me tsafta za ya iya zama ƙalubale.

Wannan hoto yana nuna mace da na miji a wani yanki na ƙauye ko anguwa matar tana sanya da kayan gargajiya masu launin kore kuma tana tafiya ko kuma tana gudu cikin natsuwa, namijin kuma yana zaune akan kujera koko a guru me ɗan ƙasa shi ma ya sanya da kayan masu launin kore irin ɗaya da nata da ke nuna wata alaƙa ta kusa a tsakaninsu, kila mata da na miji ne kila su akwai aure tsakaninsu. Gidan da ke bayan su a gina shi da taɓo, ƙasa yana nuna yanayin rayuwan gargajiya, wannan hoto ya bayyana cewa akwai alaƙa da yanayin zaman lafiya a ciki hoto ɗin shi ma yana da mata ɗin tana murmushi ya nuna cewa ita ma ɗin tana jin dadin rayuwan aurenta. A ƙasa an ja wasu layi kaman wasa ne ana yi a bayansu kuma akwai kujeru, akwai windo na ɗaki in ya nuna cewa akwai kyelle, akwai soyayya ko akwai zaman lafiya tsakanin na miji da na mace ɗin.

Wannan hoto yana nuna wasu matasa da manya da manya suna zaune a cikin taro ko wata tattaunawa suna zaunne a kujeru a cikin wuri me buɗe ido tare da bishiyoyi da kokkore a bayan su, wasu daga cikinsu suna riƙe da littafai ko takaddu, wasu kuma suna da wayoyi a hannunsu. Wannan ke nuna suna sauraran bayani ko rubuta suna, rubutawa mahinmnci na bayanin a gefe wata mata tana tsaye da hijabi me launin shuɗi, tana riƙe da jaka hoton nan ya nuna cewa akwai buɗe ido ko taro ɗin yana nuna cewa akwai, akwai bayani na ilimi ko na ƙara ilimi. Wannan hoto yana nuna wa mutane guda bakwai suna zaune a cikin wuri mai sharaɗi, mutanen suna zanne a kan kujeru na roba suna tattaunawa ko sauraron wani abu, hannun su akwai litattafai ko takaddu a baya akwai wasu hotuna ko sauran masu rubutu a zaune a gefe ana iya ganin cewa itacen itace ko bishiyoyi ko ciyawa wannan ke nuna cewa gurin yana waje yana waje ne. Wannan hoto yana nuna yanayin tattaunawa a cikin wuri mai sharaɗi dan kuma yanayin wajen.

Wannan hotoo ɗin yana nuna kare mai launin ruwa ɗoruwa yana tsaye a cikin ciyawa mai tsayi, karen yana da jiki mai kyau da ƙarfi kuma yana kallon wani abu a gefe, da alama yana mai-mai da hankalinsa a wajen kamar kila wani dabba ne yake soon ya kama yana dai shukru ya fiito daga cikin ramin. Hasken rana yana bayyana a cikin kare ɗin yana nuna kewayen fatan na yanayin lafiyansa wurin da yake tsaye yanaa cike da korin ciyawa wanda ke nuna yanayi me kyau da iska me daɗi yana nuna cewa amaar karan ta faɗi cikin ruwa ko jikin natai dai gatan na dai mai kyau, tana zaro idanun ta gataan nan dai tana kallo mene ne cikin ramin ko tana jiran wani abu ta biito ya kama ya nuna cewa karen yaana da lafiya yana da lafiya da kyau ga bindodin shi yana nan tsaye. Yana nuna cewa kwarai yana jiran wani abu wannan hoto yana nuna yanayin kawun bada da zamantar cikin yanayin lafiiyar kare ɗin.

Wannan hoto yana nuna mana lambu ko gona itatuwan kwakwa, ana iya gani jeron bishiyoyin kwakwa masu ɗauuke da manyan ‘ya’yan kwakwan masu launin ɗauraya da ruwan ɗorawa, ganyen bishiyoyin suna shinfiɗawa suna ba da inuwa mai kyau. Yanayin gonan yana da tsafta kuma yana nuna cewa ana noman kwakwa da yawa, a wannan wannan hoto yana bayyana muhinmancin gonan kwakwa a rayuwan mutun kasancewa itace ke samar da ruwan kwakwa me ddaɗi da kuma neman kwakwa da ake amfani da shi a abincin abincin da sauran amfanin gida, kwakwa gaskiya dai yana da amfani mahinmanci da kyau shi kwakwa ɗin nan ba ta jinkiri ma sosai ba ta da girma sosai ba ta da girma sosai guntun kwakwa ne itacen kuma tana da ‘ya’ya me yawa yana cewa kwakwan ɗin nan an ba ta taki me kyau an yi noma me kyau a wajen an ka share duka ciyawan kar ciyawar ya da mu kwakwa ɗin kwakwa na da mahinmanci a kasuwa, yana da mahinmancin lafiyar jiki kuma.

gaya nan ana wato ainihin tsintuwa, wanda ke buƙata zai zo da kuɗin sa idan ya zo ya biya sai a bashi sai ya yi amfani ya sa cikin wannan buhu domin ya je ya yi amfani da shi wato ainihin dankalin. Gaya nan an riga an ɗebo shi an kawo kasuwa an yi mai tari –tari wannan kowane tari yana da nashi kuɗi misali sai mutum ya zo ya tambaya idan ya yi ciniki sai a bashi wato ainihin kuɗɗin ahh ya bada kuɗin sai a bashi dankalin ya tafi da shi domin ya yi amfani da shi. Akwai ma’auni ɗinki ko abin da ana kira tape da turanci a wuyan ta. A gaban allura ɗinki ko keken ɗinki akwai zani mai launuka daban-daban da ake shimfiɗa. Akwai kuma abin da ake zare na ɗinki da zare na ɗinki masu launuka daban-daban a kusa da keke ɗinki ɗin ko allurar ɗinki. Wannan hoto yana nuna aikin ɗinki da kuma koyawan kayan gargajiya na Afirka. Aiki ɗin nan ya nuna cewa ya kamata mutane suna aiki da hannun su kuma suna goyo gwamnati suna goyon bayan su aciki.

Wannan hoto ya nuna wani buki ko taro inda mutane da yawa suke taro suna kallo wani mutum da ke tsaye da kayan ado masu launuka daban-daban na yana rawa. Irin kayan adon nan ya nuna cewa akwai wani buki babbaɗn bukida jama’a suka taru da yawa suna nan suna kallo. Mutumin yana nan cike wani irin kayan ado da ya ke kama da ma macingi ko wani dabba mai tsawo kuma yana rawa a tsakiyar fili. Mutanen da ke kallo suna tsaye a bayan wani igiya da ake sa don tsare su daga shiga filin da ake rawa. Wannan hoto ya nuna da ban sha’awa saboda yana nuna al’adun gargajiya da kuma yadda mutane ke taruwa don kallon irin wannan nishaɗin. Nishaɗi ɗin nan ana yin ta shekaru-shekaru ko mako-mako haka shi ne ake irin taro ɗin nan. Taro ɗin akwai raba abinci akwai buga ganga wasu sun sa farin kaya wasu sun sa kayayyaki daban-daban ne. Ya nuna cewa mutane ɗin suna jindaɗin rawa ɗin suna su na sun a ɗan samun shuɗanya.

Wannan hoto yana nuna iyali guda uku, uba, uwa da yaransu, suna zaune tare akan gado suna karanta littafi. Yaron yana sanye da rigar barci mai launin shuɗanya da garin gido kuma yana da gashi mai kauri. Mahaifiyansa yana tsaye da riga mai launin shuɗi da fara jacket haka, yana da yan da mahaifiyar tana ke tsaye da riga mai launin ruwan ƙwai haka. Yanayin ɗakin yana da ɗumi da kwanciyar hankali tare da fitilun ƙwai ta wata a bango da kuma taci masu launuka daban-daban. Ana iya ganin kewaya a laka tsakaninsu. Yanayin da suke jin daɗin karanta littafi tare alama ce ta soyayya da haɗin kai acikin iyalin. Hoton ya nuna cewa ya kamata a ce iyali suna da kwaciyar rai, suna da haɗin kai, suna jin daɗi, kuma yana sa yaron ɗin ya samu iyawa iliminsa da kyau.

Wannan hoto yana nuna wani yanki na ƙauye inda wasu mata da yara suke taruwa a wurin rijiyar burtsatse ko rijiyar fanfo wanda ake danna za a danna da hannu na ɗiban ruwa. Wata mata ke, wata mata ce ke matsa fanfo na rijiya domin cika butoci ko bokiti, yayin da wasu yara da mata suke jira suma su ɗan samu ruwan. Gida gidaje masu rumfa ciyawa da ganuwar tubali na baya a bango waɗanda ke nuna cewa an ana rayuwa a ƙauye filin yana da launin yashi kuma akwai kwanon ta da bokiti masu launi daban-daban da ake amfani da su wajen tarin ruwa. Yanayin yana nuna rayuwan ƙauye da haɗin kai, haɗin kai na mutane a wajen gudanar wa da rayuwar su ta yau da kullum. Cikin hoton ɗin akwai wata mata wacce ta riƙe wata ƙarama yaro a hannun ta tana tafiya, matan kuma da take dannan famfo ɗin tana kallon wani wuri.

Wannan hoto yana nuna wani yanki dake cike da ruwa acikin anguwa, akwai gidaje dayawa a gefe hanya kuma an gina wasu gadaje na katako domin mutane su iya tsallake ruwa. Haka nan akwai wasu igiyoyi na wutan lantarki dake rataye a sama. Wannan hoto yana ɗanban sha’awa saboda yana nuna yadda mutane ke rayuwa a wurin da yake amfana da ambaliyan ruwa. Hoton nan in aka duba da kyau za a gan cewa ƙila ambaliya ɗin nan na ruwa ya ya sa saboda hanyar ruwa ɗin ya toshe ba inda ruwa za ta bi. Kuma toshewa ɗin in anka yi ruwan sama dole ne a yi ambaliya, kuma a hanya ɗin akwai ciyaw ciyawa da yawa, da gefe gidaje ɗin akwai wani gida da anka gini amma kaman ba a gama gini ɗin ba kuma kaman ba a sa fenti ba, akwai wani tanki da mutane ke zaune a gefe na gida ɗin. hanya ɗinnan inda ruwa ya taru, hanyan motoci ne da hanyan mashin kuma hanyan da mutane za su iya su taka su yi tafiya. To munka gani cewa irin ambaliya ɗinnan da ruwa ya taru ba a iya a taka da ƙafa sai dai saman gada ɗinnan da anka yi da katako kuma mashin da mota ba zai iya ya bi ba. Yana nuna cewa bai kamata ana tara abubuwa da yake toshe hanyan ruwa ba, ya kamata a goge ko ko ko-da-yaushe, in da bah aka nan ba za a yi ambaliya da yawa.

Wannan hoto yana nuna titi cike da mutane da motoci. Akwai motoci masu yawa suna tafiya akan titi cike har da bus bus, motoci masu zaman kansu da kuma manyan motoci. Mutane da yawa suna tafiya a gefen titin, wasu suna tsallaka titin, akwai gine-gine a gefen titin ciki har da gidaje da shaguna. Wannan hoto yana da ban sha’awa sa, saboda yana nuna yadda titin ke cike da mutane da motoci, yana nuna yanda rayuwa ke tafiya a wannan yanki. Titi ɗinnan ko yanki ɗinnan ya nuna kamar birnin Legas ne, kuma birnin Legas an san ta da yawan mutane, yawan jama’a. akwai, akwai wuta na hanya wanda ake kira a turancu street light ga su nana a gyara su a bakin hanya ɗin. To a gefe hoto ɗinnan akwai tituna guda biyu haka zuwa guda uku da wasu wasu motoci za su iya su bi. Ga muta mata dayawa suna tafiya akan saman titi kuma wasu kuma suna akan ƙasan titin nan.

Wannan hoto yana nuna wata kayan kiɗa na gargajiya wadda ake kira agogo, wasu sashen Afirka wani nau’i ne na ƙararrawa ce da ake kira da ƙarfe kuma tana da buɗaɗɗen gefuna guda biyu. Ana amfani da ita wajen samar da sauti ta hanyar buga ta da sandar itace ko ƙarfe. Ana amfani da irin wannan kayan kiɗa acikin waƙoƙi ire-ire da bukukuwa na gargajiya. Hakan nan ana iya amfani da ita wajen ba da sanar sanarwar ko kiran jama’a a wasu al’adu. Sautin ta yana da mahimmanci wajen tsare-tsaren kiɗa da daidaita bugun ganguna a wasannin gargajiya. Agogo ɗinnan acikin Najeriya akwai wasu yanki da ana buga ta kamar irin da safe haka Sarki yake so ya yi magana da jama’ar sa za a ta buga abun nan da safe, za a ta tafiya anguwa-anguwa cewa akwai ko Sarki na kiran jama’a duka domin a tattauna a hada na Sarki.

Wannan hoto yana zanne-zanne na wata uwa da ‘ya’yanta biyu, uwan tana zanne akan kujera sanye da tasa kayan gargajiya da ɗan-ƙwali a kanta, yara biyu suna sunkuya a gabanta suna gaisheta da girmamawa. Wannan ya nuna cewa akwai alama na ladabi da biyayya. A yankin, akwai wasu yanki dai dole ne in ƙaramin yaro in namiji ne zai kwanta a ƙasa ya gaida babba ɗin, in kuma yarinya ce za ta sunkuya da gwiwanta a ƙasa. Hoto ɗinnan yana da mahimmanci ba da biyayya wa babba. A ƙasan hoto ɗin akwai wani rubutu da ake anka rubuta a ƙasan hoton yake cewa awo omide yekin inyawo wanda ke nunawa yaran suna gaida mahaifiyarsu. Wannan hoto yana wakiltar da mahimmancin girmamawa ga al’adan gaisuwa a tsakanin yara da manya acikin al’adu na Afirka.

Wannan hoto ya nuna yara da yawa suna zaune a wuri ɗaya suna ɗaga hannayen su sama. Yaran suna cikin yanayi na farin ciki da natsuwa. Gidaje da wasu gine-gine suna bayan akan bayyana akan gini. Wannan hoto yana da ban sha’awa saboda yana nuna yara suna nuna jin daɗi wani lokaci tare a cikin yanayi na haɗin kai da farin ciki. Babu wani rubutu ko matsala lissafi a cikin hoton nan. Hoto ɗin ya nuna cewa yaran suna jin daɗi kowani ya gaya masu cewa su ɗaga hannu matsa dukkan su hoto. Wannan hoton nan ya nuna tare da yara ƙanana dake zaune tare acikin wani yanki na ƙauye ko anguwa. Yaran suna cikin farin-ciki, suna ɗaga hannayensu sama kuma wasu suna murmushi ko dariya. Suna tsaye da kaya na yau da kullum kuma yawancin su basu da takalma, yaran ya nuna cewa yaran wasun su basu da takalma a ƙafa. Yanayin hoton nan yana nuna jindaɗi da zumunci a tsakanin yaran, kuma yana wakiltar da rayuwan yaran acikin al’ummar gargajiya inda ake rayuwa da haɗin kai da farin-ciki ko da ake ana wani abubuwa acikin anguwa ɗin. Hoton nan mai cike da nishaɗi na walwala.

Wannan hoto yana nuna wani gida mai launin ruwan ƙasa mai ginshiƙi biyu a gaban baranda. A cikin harabar gidan an shimfiɗa layin igiya mai ɗauke da kaya daban-daban da ake da aka wanke, suna rataya suna bushewa. Kaya iri-iri ne kamar riga, wando, zanin gado da tawel. A bayan gidan akwai bishiyoyin ayaba da kuma wasu gine-gine da ke nuna cewa wannan yanki ne na anguwa ko ƙauye. Ƙasar ƙasan ce mai ɗan kyau ƙwarai alamar yankin yana da yanayi na ƙasa ne launin ruwan ɗorawa. Hotonnan yana walƙatarwa al’adar wanke kaya da bushe da su a sarari wanda abu ne kamar gari a yawancin ƙauyuka da birni. Ya nuna cewa garin nan, garin nan kamar birni ne ko ƙauye ne kamar yanda hoto ɗin ya nuna ba a san ainhin ko ƙauye ne ko.

Wannan hoto yana nuna ‘yan mata guda uku acikin wani wuri mai ciyawa. ‘Yan mata ɗin nan suna nan sun je ɗiban ruwa. A cikin su guda ɗaya ke ɗauke da jarka a kan ta kalar jarka ɗin kamar jalkan mai ɗorawa ne kuma tana riƙe da jariri guda a bayan ta kuma ta riƙe wani a hannu. Sauran ‘yan matan biyu a hannu suna dai tsaye suna magaa`amma sun riƙe jarkoki a hannun su. Hanyar da suke bi tana da ƙasa mai ja ƙasa ɗin kuma hanya ɗin kamar hanyar mota ne ko na mashin amman ya nuna alama cewa hanya ɗin ita ma mutane za su iya su ha su taka a hanyan kuma akwai bishiyoyi da ciyawa a gefen hanya. Wannan hoto yana nuna yadda mutane ke dokan ruwa a wasu yankuna na karkara ko ƙauye ko birni. Shi hanya ɗin akwai ciyawa a tsakiyar hanya ɗin ita ma matan ta sa ƙarama, ƙarama kaya haka da bakin riga a sama.

Wannan yana nuna wasu gidaje masu rumfar kwano na ja da kuma wasu mutane suna tsaye kusa da jeri na jarkoki da bokitai daban-daban. Akwai jarkoki masu launuka daban-daban kamar rawaya, ja, da kore. Mutanen suna tsaye kusa da jarkoki suna jiran ruwa ko wani abu makamancin haka. Gidajen suna da rumfar ja kuma akwai wani gida da aka rufe da wani abu mai fari da rubutu a kai. Wannan hoto yana nuna yanayin rayuwa a wani yanki da mutane ke amfani da jarkoki da butoci don tara ruwa ko wasu abubuwa. Ya nuna cewa yankin nan akwai damuwan ruwa, ƙasa ɗin ga ruwa, ruwa a ƙasa barkatai haka kamar ruwa ɗin baya da inda zai za ta bi, ba inda za ta iya ta bi, toh tana nan a ƙasa ɗin. Gidaje ɗin ga launin ruwan ƙasa haka a jikin bango na gini.

Yana nuna mutanee cikin wani wuri na karkara ko ƙauye. Mutumin farko yana tsaye da riga mai launin fari uhh baƙi yana tsaye a kusa da wani abu mai kama da injin fanfo ko injin na niƙan rogo. Mutum na biyu yana tsaye da riga mai launin fari da zani mai launin ja, yana tsaye a bayan mutumin farko. A gefen dama na hoton akwai wani abu rufe da roba mai launin fari da kuma wani abu mai launin shuɗi na ciki, ya nuna cewa unguwan nan ko ƙauye ɗin nan ya ana ana aikin rogo ko aikin yin gari garin rogo. A bayan su kuwa akwai bishiyoyi da kuma gini mai launin ruwan ƙasa. Wannan hoto yana da ban sha’awa saboda yana nuna wani yanayi na karkara ko na ƙauye da kuma yadda mutane ke amfani da kayan aiki na gargajiya a ƙauye.